Hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diisa katamiya keehi diccaminna katama gidishshine issi baggara diiza bootta woykko keehi lo7iza oorata ooqigeetti deedis

isisi deressi izass oodhate taaqoccisida wugideese hayssanikka gaammonoykko arbabije heerani dhaythu si izassi iza dursi deessikko

hayssanne nuuni beeshe wiikko xeelishe diiza asi fayate tara gaytizaaga haasayan asi siiqidanne issi gallassan dumma dummasaafe yuudi haasayidi weykko toppid diisaysse hayssan dees

hayssa nuni be'isha waykko xeelishe diissa naynti barsan eqqiza issi adde tukke cadidiise biittis izikka tukki cadderi essana somkko bayzana shi gidana dandayees halati qasse piillishe deete

hayssani durse woga qucisa maay7o mayda atte nayti moyca ekkibi simmi shinenne iza guigga qassi makina eqqizanne makina giddoppe issi adde hakki peelishe deettes

Hayssa nuni beeshi woykko xillishe nu si beetiza heedzu addeti gammadere woykko duurize waga mayo maaydi kushe doora oyqqidi ha simmi dellizinne bullukko mayze deessa hayssa.

hayssa nuuni beeshe woykko xeelishe beetiza nam7u addegi majeke bollan eqqidi issi layta gitton hanibeba odishenne iza sintanka issi nam7u giish dizaybeete

Hayssa nunne keehitishoti xelishe weekko be ishe diizaa cora as biitteese izikka issi adde giddon eqidi bessiddizo yo7o xaafi diiza cora asi hayssa nuussi qoncidi beettes.

Hayssa nuuni beeshe maarara salfe eqqida keehe gita gasta awati doosana izikka huga maayo baaydi qope woottidi kushen toora osan cadi diisha geettes.

Hayssa nunni beeshen musi beetisa miside bolla nam7u nayti duri didi saagiti beettosona izikka taariti shoota xeeli wode walayta dure dursa duri didisaaga mala.

Hayssa muni beeshe woykko xeedishe diiza maca asati tukke dhessishe woykko bashe tamamotidi saasha shaay di biizay hayssa nuussi qoncedi metesikko.

hayssa nuni beeshe woykko sayllishe bieza cora asi gitanne qasseka kare biittappe yida issiduykka izaara eqqada sinta diza minsibe deedishi moykko be ishe hayssan deettes

hayssan nuni beyishe woykko xelishe nussi betizay aze gikko cora asi issi keettan dizanne diza qoorenka dungguza qoncisiza maayoyinne hayssan qobe watida asi dessiko

Hayssa nunni beeshe woykko xeelishe nuussi beettiza asati kawo oosanchakko izikka issi keetta giddon untizi haasaydi diiza bitane eskishe diizay beettes izi giddokka macaatu mides

Issi keetta giddon cora asi sintara uchizanne iza sintan bissa nam7u darabeessan nam7u ciish kiheeduya issi dees izappe guera diissa asi ekkidi haasaye shinne hayssa nuuss doottes.

issi keehi lo7iza keettan oykko dumma dumma wode cora kawokkeetta woosancheti issife topbana giigida sohon ha7ikka cora asi uttizi toppishenne izikka esqishe diise pee

Issi aaho keettawikko addarasha geetixiga so honi kawu ooshanchati isi yoho fagalanawu isippe urtidi haasayishinne dumma dumma merara gisa maay'ida atomaasi hayssan deesko.

haysani issin addey qoore masqale wottidi karetta shuurabe maayidi mole asho moxiti diizaaminne qasseka izafe beera diiza ishi weykko nam7a nayti hayssa beettosonakko

Hayssa nune beshe woykko xeelishe nuus beettiza kattay aazegiikko ashoy shaaten dees phuphule dees qass dinniche dees hayssa niiza kattay keehi mal7izi kaxida kattako.

Hayssa nuunni beeshe weykko xeelishe musse beettida macanayti lo7iza hunbi daltidi dumma merar diida maayo maydi issoyssara haasayshinne quppishinne durishe dee

Hayssa nusssi beettiza misille bolla qoncaday aazegikko asa nayti haggido wode izaape guyen attida bolla atettawuykko meyetti hayssan issi shiiqe woottisidees

dumma dumma dereyi isass ayoo7awaga maalada dorsides hayssan ka diissameti dumma dumma maayo maayd dorshine indenne atte gidisi hayssan woga maayo maayde dees

hayssan beettiza nam'u asati urqappe miisha so gidon kodheezaaga medhishe deettes izikka dumma dumma wodiya go'ettizi izi ba kushin qoncisi uusi go'a imishe deettes

hayssani nuussi beettiza misile bola qonceday aze giikko issi keettasa minotis izikka nu miicho kaaletida hayle sillase keetta woykko iza machonne metika aageta gidishiniita

hayssani issi bal7a keetti beettis isa gidtunka issi naya pengeen eqqisaranne qasseka bija jarkanekka deesii iza sinta beettiza kietti kee gal izakko

hayssa nuni beeshi wakko zeelishe duusi beettiza sohoy keehi soqo biida sohowani bitay coroy diizae izafe garsa ra qasi maatikka beettes siki zeeleode asikka issi ogedes

Hayssan hussi beettiza keethti kee gar7izakko iza giddonikka karera shuchi beettishinne ishshi keetta bolla ishi yalaganaay kallo diizanne huphe qan issi uttiza misile deesko

hayssa nunne beeshe woykko segish diisa heedzzu asi dees issi machanne addenne woykko asinaynne isi qinaya izappe giddon heessa bolla icchizaara beettowus

Hayshan keehi lo7iza dhoqu gi uttida dehe bolla issa naya kareta caamma woltada oota suri kidaanne ishi qash qophe woottizanne ishi dumma dumma dere maa7e qon dhissa.

hayssan taani biishe weykko xeelishe diiza keettay ke yuu7es izaanekka xaraphezinne uttiyo oyge qasseka umamiyo mesoobenne ciishay hayssan deessikko

hayssa nuni beeshewoykko xeelishe diiza issi keetta asako iza gittoonikka oydu nayti nam7ayam7ay issi mala maay7o maagidi dishinne aawinne aaya paminci dedaytes

hayssa nuni beshe woyekko xelishe nuusi beetiza issi keettay bere doyeeekko guda danya ha kishenne bica zarkane karen diishe beettes iza ballaka maabarate diishe deettes

ammano woykko goone wogan issi issi goono keettani cora asati sintara diiza kaaletiya asassi gede mecishe diittis izaame issi diisa asatikka orto geetettida asaku

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe nuusi beettiza bootta worqata bolla kareta qalamen xaafettida suufi beettisikko izikka awaashe bankema uddishe woykko yootishe diizaaba taash malatesio

Ha,i wode asa nayti so giddon diizaweykko toopphiya naytikka karen diza asara gayttanas dumma dumma ko7a immide diiza tuuter geetetida soshal mide diizay qoncesa

hayssa nuni be'eshe woyikko siyishe nusi qonciza yohooy aaze gikko hagappi kasi baggani nu biti giddoni kawotetta dooroy dooreti aadhisikko hayshanikka qashsheka de'izay qonciseko

hayssan nunni be'ishe woykko xeelishe nusi beettiza wuraqata bolla issi adde kushe xaassi utizanne ishi baggan qas nam7u dan wodhi diizame isi bagganka qasseka issi pooqe keethiy beettishe des

hayssa nunni beeshe woykko xeelishi musi beettiza mishile bolla dooro doorana daanayde onaziigiza ishshi ish wuraasi diida maada wolishenne hayssa birsh qujida misile birsh ol7odushe diida

hayssan nuni beeyishe woykko xillishe diizay aazuekko heedzdzu tala bishine dees izaanekka dumma dumma misili ha gettishe deettis iza xilli di diisa heedzdzu nayti karetta woommaran uttizay dees

Hayssan numi biishe woykko siishe diisaa nam7u asati beetosuna issi aawi sufe maay7di mugaale oyqqiza gas haasayshinne issi adde sufe maaydi asi manaside wotidi haaqay dishe dee

hayssa bool bee'ashe weykko xeelishe cora too koaasiya kaasanchati doosana isikka xooni simmidi ufaytishe diizane qase moolettida mayti keehi azanidi hayssa mekki didi saagita besseeseqo

hayssan taani be'ashe woykko xeelashe dizay asusikko hieszzu moobaale dis iza mumenka issi meyya haatta sultan wottada sharpe maaleda kushe mooban oyqqaza minxeede diisaara miittawa

Hayssan morsi beettiza walaqata wolla dumma mummaso hooni dumma dumma miishi woykko misile bissikko hayshanka isisan issi iddalos isisan issi addedes issisan qassi coorasi diishe deetties

Hayssani issi keettan keehi cora asi maarara eqqizaagiti dumma dumma woga qonis dinne qass kiita musi aftidi diisa asi hayssanuusi mujini beetti shibieta.

Hayssa nooni beesha weykkoxe dushe dora asi hisipp dumma dumma biittappe topphera gaaththina uttiza asi bettesi goe iza miminka dumma dumma mera diissa iza bande hayssa noosi betti shi beettes

Hayssa ninni beshiiikko xeelishe muussi beetizay asidikko ishi bootta unabada bolla zo'o qalamel odduuyeekko ichashu fetabeen xaafate muxuussi muusiaysa betisidide.

issi keettani maara oyqqidi nubiti bandirayynne kare biitti bandiray hayssan beetteesi cora asatikka issife urtizanne iza giddo dotor abi aymedikka deessikko

Nu bitiya kare biittara dumma dumma miisha laami di'sikko hayssanikka cora yoohota oyqiza issi yoohoy izaara gattidi mootishe woyikko nussi besishe dettes

Ha'i wodey ehido miish so woykko nu biitte toopphe giddon diiza isaka kare bitaniza asara gatishi deettes hayssa miitida tuuter geetettida issi moobaaleyn go'etiyo miish cora go'a imishe deettes.

hayssan tani xeelashe moykko beshe deessoy aazinekko cora ooso oottidi diza nayti issi ooso maayo maaydi oge geebisishinne iza miyonka oge miyon gaqa

hayssa nunni beeshi wuykko xeelishe diza isshi aho makina bolla dizayyazeegikko issi wokkakeettinne qasheka iza sintane nam7o amarati deettes hayssan

hayssa nunne be'ishe woykko xeelishe nam7u baggara maabalate shugoy keehi walqama suhun beettis izafe giddura issi oge awa ifiyakkonne taani xeellishe taassi eretena dhiqqis

H.ayssan tani biyashe wiikko xeellashe taasi beettiza imoti keehi lo7eesi ayssi giekko buroon saay wonthiso saatin awa ayfe qiizaara keehi lo7aza wiikko poo'o imeshe deesa

hayssa nuni beyshe woykko xeelishe nuuthi beettizay aaze giikko issiso hooni maabarate mooretisdaga dam7u asati ooso maayo maay7di qobe wottidi giigissishe woykko xeelishe deettes

hayssa nuni leeshe woykko salishe nussi bettise azegikko nam7u baggana makininne isa sintan qasekka kareta toopedis izafe sintara saro es xoqu yidaage bettishe we

hayssa nuni beeshe hoykko xeelishe nuussi betize aze gikko issi biitti booketi uttizanne iza miyenka biitta guya makidi issi shiisha kietti hoykko porqoro kiettenne banca attumasi ees

Hayssa nouni beeshe woykko xeelifhe diizay aziikko nuussi xeeliso wodey keehi lo'iza issi goomara hentide diiza miishinne iza matanikka maatinne mitti hayssa deessikko.

Asha naythuss dhumi iita izaappe dendezaagani poo'ummanasi dumma dumma oge go'etes haysanekka dumma bessan diiza wikko bishe diiza maabirate woggamitta bolla beettes.

hayssa nuni beeshe wiikko xeelishe beyttizay aaze giikko keehi cora gidiza haatti haynandera ishi gidishinne iza sintanka isshi aldey uttidi haatta muyishe diizay dee

hayssa nuni beyshe weykko xeelishe diza issi suhoni tamare nayti naababishenne qasseka komputereppe dumma dumma go,a immizabata xeellishe dizay hayssa nuusi qoncibeettes

Skeehi idasohonne cora sintara kaaletti didisa nubici aawati hayssan doossanakqo iza sintaka haatti hayladeranne komputeren izi dheelishi deettes hayssan muunne

hayssa nuuni be'ishe woykko xeelishe nuusi dize azidikko isi keeta garen nayti oyde lastike bolla utudi isi maata baraniza xarabisa bolla zimpi uttiza tamara nayti deettes

Hayssan Tassi beettiza mishile bolla dizay hazigikko ke hidici yutida katama giddon cora makina uddonne qasseka dumma dumma kattanne jarkani caaniza makini dis.

hayssan tani biyashe woykko xeelash diizay aasayikko issi keyti keehi lo7izaydees iza sintanka asame as issi baajajje issi adde bitalesson tane eqqizaagee dees

Hayssani issi aaho oge beettis ha aho ogenka issi kaame oge duunan eqqisanne ha ogerakka hiidzzzu asati hemitti shideete iza miyonka issi baajajje kante shidee

hayssa nunni beyishe woykko xeellishey beettiza ishshi quma keetti diesikko hayssa sun keetta suntayka hiweth geetettiza kath woykko dumma dumma maanas mar7iya qumi hayssa bi7ora qonces bessi shedeete

hayssan taani tishoota xeelle wodetassi beetizay aaze gikko issi kushe mawale oyqisinne isa bollakka ichashu mikko ishatammu sha7u miizasufe hayssan dese

Haythan minni biishin huikko seedishin beettiza sohoy boka wode ore muuna asa daytusi utana sooikko baanas gi hida suokko zaamiyika mitti beettees giddona aso ides.

hayssan nuuni be7ishe woykko xeellishin nuussi beettizay aaze giikko issi mishireessi ge7ee woykko gede meqqidaga issi haakimiya mittara gattara qachchishe deettes iza miyenkka issi micha dawus.

Haysani cora asati yeekko attuma asati ishi kata keetta gelidi kata mumishinne izafekka yedesha gidisa addeti ishi mala bollara maayza woykko zo7o merardiya maa7isana.

hayssani isi keetta giddon dumma dumma maay7o maayida pooliseti beettosuna izikka maarara utti saamita giddishin sentanida ordetuppe issufi ma kushin silqo izaydes

Hayssa nunni biishe woykko xeelishe sikeettani cora poliseti qobewottidi karetha polise maay7o maayide haasayidi diiza isqishe beettees izafe guyerakka cuo as baynna ugedekka deesqo

Hayssa nuunne beeshe hoykko selishe macanne attumashi ishi keettan untidi haasayisho wikko tobishe deettes isa giddonka mayda dubba dumma so'onne kareta mayo mayda pooloseti deettes.

daro wode toopphe badiray kiyo wikko kaqetiyo wode eqqidi deeletis wiikko yetta mi dishe deettis hayssanka zo7o meraydizo baayo baayda pooliseti eqqizi beettes

Hayssa nuuni beshe wekko xeelishi nuussi bettiza ishi addi deesi izikka kareta soore itidi kareta caamma oottine zo7o koopi maayida poolise milateessa ti shooti nimu deeli wode.

Hayssa nuni beeshe woykko xeelesha diissa heedsu asati ismana maay'o maaydi haatta tuu buura borchishe deettes izikka tammin qofido soha wutdi diinko gakkana giidi diisassa beettes.

Hayssani ishi keehi lo7iya sohona cora asi issife uttizi beettis izikka ilsa baditi ishi wabarawan uttizi darabeeza yuusho dizinne sinta xeedi digiza cora asi hayssa bettesikko.

Hayssa nunne beeshe woykko xeelleshe muusi beettiza ishi gietti leesii iza giddonka xekan dhekka nayti uchchizi toopass de7ana simmikko xeellanans giigizassohoydissikko.

hayssa nuni beeshe woekko xeelishe beettiza keetti keehi lo7iza garsara shuchchinne bollara maati diizo iza miyenka miti beettishinne sintara lo7iza wedees

hansanu issi beettiza issi keetta feggen issi naagiti diiza mitani itti daash beettis izafe karera issi mootanenne issi aaya naa gooshche bilede bishe deettis

Hayssa nuuni beeshe woykko zaallishe nuusi beettiza keetti keehi do7isanne cora asi agessun intisi beettis ilafe karira issi kaletta baginya kaantishe woykko biishe beettes.

Saammi isi maahowikko ado7iza keetti biites iza sintara giida ogikka keehio7onne asasiulihishi maginasi keehin iza suhi hayssa gujji beetteesa

isporte oottana koshizay keehi gita woykko gaastaasa kanchi gizendakko hayssanka malaya mayda qeeri nayti attumaageti eqqizi ha xeellishe diizay nuussi beettees

hayssa nunne beyisse woykko xeelishe diiza sohoy toho kowase ka7iyode nayta beyiya nayti hayssa ucuyo soho manates izanka ha7i issi asikka deenna iza sintanka biida dirsay de7ettes

Hayssa ne issi sohon keehi ziqigi uttida ollinne qasseka dokko giida biitti issi san shiiqi zaage beettees iza kashi digiza makimi hayssa nuusi bettessikko.

hayssa nuussi beyttiza misidi bolla diizay hazigikko ishikeeshi mu7ida keetti woykko pooqe keettinne iza yuushun diiza mitti maati karera eqqiza makinikka hayssa nuusi dees

haysso ninni beeshesi beetiza githi kiehi lo7isi diza gidonka num7u baggara xoqafe duge yedettina maabirati po7oibi shili hayssa wul kiehi lo7ihi qonsxi beetes

hayssanne issi keehi lo7iza sohonni attuma asinne issi inda do7os isakka mubiten keehi eretiza adanacha bebe geetettida macasiya hayssan dawusko

Issi keeththa giddon coora wogga woykko borce woykko ulo orddi uttida asi keeththa giddo gelidi haasayishenne nam'u asati sinthara diishageta eziggidi diisha asi hayssa nusi beettes.

Hayssantaani beeshe workko xeelishe diza keetta yeede keehi dummatesxeediyede wode keehi maalales hayssan diisa asikka iza xeelishenne ogera himitishe diisenne makeni hayssan deessikko.

hayssa nuusi beettiza misili bolla issi aayiya hospitalen hiixa bolla ichada gayshe nay diizaweykko yeliza izo oychana yiida asi hayssa nuusi qoncidi bettizakko

Hayssa nuni be'ishshe nussi beettiza issi addey izi doktora milates ayssi giikko imayiddo botta koote bolla iza sunti xaafethu uttis izafe guyeerakka toophphe bandiri kaaqetu uttizay haysa ges

hayssa nuni meishe waykko seeleshi diizasatuppe goyeega mittinne keetti diesikko iza giddonka nam7unencthi si wushsatan imitida imoota oyqidi addentishe deette

Asa naytusi dumma dumma fayateti pacco goode wiikko suuti pacco wode issi adde haishani suuta immidi dibissae issi arsa bolla uttizi haa lelli shi deette.

Hayssa nuni beeshiwiikko seemmi shegizay azibiikko isiaaya keehi loizaara lo'iza maayo maayeda issi majaleken eqqizanne izaappe guyera qassi wogga woraqatan xaafeti beyinles.

hayssa nuunni beeshe wiikko deldishetiza aazeegikko simacaseya sotombetiza kirstaan oospitaalle heessu nayta yelasukko isafe dendida gan cuurasa hoyssan daabbura iza gallassa gonchishidee

Hayssa muussi pedishe woykko betishe diizay aazidikko dab7u wuykko isshi keetta asi machanne azidides izikka qeerida ushshishe woykko mizishe detes

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe dumma dumma ashassi imitti uttisa oydeyne ishshi saan ishi niya uttada maske wuttada naa kushon idimeza ha xeelishe diissa bettosoo

Hayssa nooni giish wolko edishe noosi beetiza ishi qolqoro keetay henshu gilosa gissikko iza sintanka ciishi keye lalizaagenne basseka pende bollan suufiye kapheti utizaage poncidi hayssa doosi beetis.

Isisi metotidaweykko hayti yelida wode suuti saagukkikko izas suuti keeyi koshshisiko hayssanka cora asi maarara uttidi suuta immishe diizay muusi qoncidi hayssan bettishe deetes.

hayssani issi sohon keehe ufaytiti liiza issi mala maay7o maay7ida heedzdzu atte nayti beettosana iza sintanka tukke sineera qasseka daaboyne shaashi saymeeranne ushsha oykqisa nayti deettes

hayssa nunne beeshe woykko xeelishe nuusi beettizay aazegikko a7asati coratili ishi soho domoosano biidiweykko hamattishe diizay beettis izikka ishi soho biidides

Hayssan issi heedzdzu asi beettes;nam7ati sintara dizageti issoy issuwara haasayishenne qooren dungguza pooxa qachizanne izappe guyera issi polise maayo mayiza ade eqqidi de7es.

hayssanni cora asati dumma dumma sohoppe yiidi issi adde ooththize weykko iza mulota dommosana yiizaasa minatossana izikka dumma dumma gukki asammuna jarkanan oyqqisi deesseko

hayssannunni beeshe weykko seelishe beettize azigikko timerte keetta milatiza na7u kettinne issi keehi sou giida maabarati shuuboy weykko mitti hayssanusi qoncidhi beettizakko

hayssa nuni beyshe woykko xeelishe nuu si beettida miishi xuma giddondeska izappe sinta da qasi dhoqu giida sohoni saloy beettes garsabaggara issi xompiya woykko awa ayfa doos

Hayssani issi mutta giddoni qorqoron birettida dirisa giddon macanne attuma qasseka aawoti maalara oyden uttidanne maca nayti saan uttida nayti hayssan ussi beette

hayssa nussi beettiza keetthay maane chishooti xoelle wode keehi lo7isanme dhizikka qasi hunqe keettaku izafe giddun diiza maatikka keehi cililo gizenna maalichi dassaaku

hayssanne sa7ay qammizaagane cuura ponxetinne yelaga nayti wogga mitta melizaaga oyqqidi oge dounan eqqidi biittis isafe guyerakka kee xumido gisho sa7ay qammakko

hayssa nuni biiyishin woykko xilishe dizay ayzee gikko asha nayti kushenne duunara woykko sireera dumma dumma shitti woykko peenoyn gelennaada teqara maadiza miish hayssa ndesa

Hayssani nam7u baggara issi katama woykko cora asa keettides isapfe giddora corassi himeti shidettis iza miyemikka makinin maala naamidi ekizaagi hayssan qocides.

Hayssanunni beeshi woykko tishwati deleshen diisay aaze gikko she shuchakeetti hayssandees izakka bollara qorqoro kessanash heessu woykko oyddu asi bolla geettes.

hayssa nune be'ishe woykko xeelishe ishi keetta giddon uttiza delaganayti be oosana istafekka nam7a giti saagiti duggusa woykko shuraabe bolla dere gammu dere woge qonseda wotiza deetes

hayssa nuni biishe welkko seendishe mussi beetise azebikko keehilo iza keedheti utisa keetti maarara diishinne iza miyinka qassi keehi qililo maati dis

hayssa noossi beettiza asati kiishi bunchettida asako izikka ishsh kiishi lo7ida kiitta giddun haasay diideesi istafe sintara disaawi daktiriya abi aymeda geetettidi elitizasakko

issi keeta giddo gelidi diisa asi na baggara diishe deetesi iza bollaka maawurati bolnara edishe weykko poo7o immishenne isa giddo sintaara diisaage dotorya abi-aminakko

issi keettana muuni be ishe cora asi soo gelidi issi maashine be ishe deettes ha mashinnekka hospitaalen daro wode beettizanne asa naytussi go7a immiza maashinekko

Hayssani issi kiittan oykko issi sohon cura kawo osanchati uttizi issusara haasayshinneintan kaaletti dibiza iza esqishe deettisii hayssanikka nam7uasati borsa kushen ayqiza

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diiza suufi issi alisaaba aaho katama diisa milatis isa sintaraka duuya diida pingeera issi adde issi naa gushu gishe woykko gelese shede.

Hayssa nuni ti shooti xili wode sa'ay qammiza milates asse gikko salo'e keehi sumidanne assika maaurati hayssan ho'o imishe diittes izikka oge bolla cora asi eqqizi hayssan eee.

Hayssannonne beeshe woykko xeelishe issise uge ootiya mikko urse asati haatti ishi olara baana nabini hiigiss wootido namu baggara shu shi diiso issi ahonne udursa olli hayssannessiko.

Gammo zoome giddon kuca worada geetettida sohoy beettees hayssannikka kuca worada giddon beettiza issi qabaleni cora asi kariyera eqidi haa xe dishe diizay hayssan beettes.

Hayssa nuni biishe woykko xeelishe iza keettay nam7u dekar woykko nam7u fooqe deesi iza gittonikka nam7u baggarakka issi tamari naya sinenne qasseka i gittonka makinidees

hayssa noni beishe weykko xeedi sheelussi bettiza miishi azzugikko issoyussa bolla shiidhi uttiza masafi woggi ishi dumma dumma yeho xaafanas hayssan dizay beetti

hayssa nuunni be7ishe woykko xeellishe de7iza issi keettikka awan diizaybiikko gammo zoone giddon beettida quce woredan diiza pirda keettakko hayssayka xeellishe nuusi keehi mata weykko lo7izaso malates

Hayssa nuu si beetiza mishi aazigikko dumma dumma merara giisanne issi qommu gidiza mazgabi hasa beettees issikka isso issa bolla dooreti uttizay nuuse qonci di beettessikko.

hayssa nunni beishe woykko xeelishe issi hahokiti deesi iza gidonka faydon cora gidizanne issi malanne iss qomun kiiza oyde kando deesi issi isi oydan heezdu asi uttana dandayeseko

Hayssan issi sohon cora asi isafe dheqqise leettes izapfe gudda ha keekita issi addenne izafe sintara heedzdu zo'o wombori iza minyegga nam'u waggara badduridesko.

dar wode tamare nayti tamare wursi anjatiyo wode dumma dumma meraradiza gawane maayes hayssanka heessu nayti kareta gawane maayedi kushen ourhaqa towqi ti deete

Hayssani issi heeray keehi moorettizaaga giigisishe woykko iray wodhidi maati mokkizaaga cora asu i buuccidi makina caannidi deyssa maccanne attuma nayti deete.

asa nayti ba heeray moorethi wode dosennakko hayssanka yelagiya maca attuma gita wurta ase kiyydi fiiqa oykkidi ogi pitishe diisay hayssa nuus beettiskko

hayssa nuni mayishi woykko xeedishe diizay azi gikko issi ewuroppe bi baggara cora asi akafanne fiixa oyqqibi ubi fiixaro pitishenne obi lo7etishe diiza asi hayssenedes

Hayssa nunni beyishe oykkose dishe nuusi biikise hayssoy giikko ogi giissi diiza maqanne attumassa iza giddonka issi makinay dumma dumma buura biitisooka oyqqisenne izikka qas makini hayssan diissikko

hayssa nuni beshewikko xeelishe nuusi beetizaa cora asi bahina pi guye baggara bancinne attuni heeda geeshatetta naanshenne agafa oyqi ootti dideetes

hayssa naani beeshe waykko xeelishe diissay aaze giikko issi wokkami ta giddun nam7u makini beettees izo bollakka asi heeda diisa buura beexan piti shiishidi caanishe deette

hayssa nuni be'eshe weyko xeelishe nuusi betizay aaze gikko issi mishiriya sile bolla daysu izi miyanikka adussa caamma wottiza sure gixida issi le'e na'eya eqqidaara daysu

hayssa nonne beishe weekko xelishi duusi beettiza heedzsho asati goossana izikka issoysara haasayishinne micishi achchi hizaabekka hayssan betti isikko iza puruwera diisa keeththikka keehi lo7ishideettes

Hayssa diiza dumma dumma heerappe yiida asi macinne attumi deettis izafekka nam7u aasati taaniti shoota xeelliyo wode uroomo asa milatosonna azi giikko kushen kote oykkiza.

hayssa nuni xeelishe woykko be'ishe diza issi na'a ayfey wogga kessidi xeeli shenne izikka kusheni payda matawuqe oyqqiza naykka payde go'i ayfezakkone ereti giishe de'etes

hayssa nuni be'iiishe woykko xeelishe diisay azugikko issi addinne issi moobayle diis iza bollarakka amaratos xaafettizanne qasseka dumma dumma sohon diza atasofaayli koshshi duuga yootes

hayssa nuni beeshe woykko seelishe diza nam7o addeti issoy duona maske wottidi hupen qobe haattizanne ishi zo7o mayda adde pooto dentishe leettes hayssana

Hayssa nuuni beyishe woykko xeelishe diizaa cora asi poolisetu gallassa bonchishe deettes iza sinththanikka usupun naytti eqqidii nam'a nam'a gididi durrishe woykko malata besishe deettes

hayssa nuni beyishshe woykko xeelishe beetizaye deysha woykko dorsa ashu Okka izikka karbeeti baanasi hayssan giigidi utisi karbeti biizinoosi daro beesha debessana deesa hayssan dessikko

hayssa nunne bee'she woykko xeelishe diiza issi adde qophe maaydi woykko qophe huphen wotidi gade gidon bettise isi dizoyanayka badalay buro okkidi diiza carsha geezeeze halsa meti shi deettes

Hayssa nuunne beysha woykko xeebishe nuussi beettiza ke hiccuwora gediza as untishi deesse ishafe sindara diiza giita weykko gashta awache gaabenno hayidi qobomuti sindade dishidee

Nu bite gidtoni dhassubini kare biitta gaadanekka issi issi asassi izassi agalasa dees hayssan hoykko hachchi gallassann poolisetu gallassa bonchetti dideizaaga hayssan issi inda qoncisa.

hayssa noonni beeshe noossi beettiza misili bolla eqqiza macane attumasi diis izaafeka namu7u mac attumasi karbiitta asakko isa pegibera nam7u bitaletu misilekka dees

Hajaani issi aahu suhon bilsiginna geetetti da asatu ciqoon geza issi bitane zo7o meykko gootta maayumaayi qobe wutti ha qeelishenne haasayishe dees.

hayssani isshi addemikko ishi aawi numita asa supe maay7idanne burcuko kushen onqizi ishshi asi qas karedeta asa man7ikka issi mara diiza supe maayidi issoyssa xeeletti shideeta

hayssanne issi asi gammo yiizaaga wogga gaabe mayssishinnenne iza miyanka nam7u giza bitaneti woga maayo maayiza asi hayssa nuussi qunci beettishe deette.

Hayssa nune tishooti xeele wode nuusi beettisay onazeegikko ishe gamuzoole giddon dis asi hayssanne dumma dummo maayo maydi huykko woga maay7o mayda asi hayssandis.

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diissa woykko beettiza issi atti ha xeelishe deettis izikka kareta supe maaydi ooren wootta abalawoykko puoda daasidanne iza sintan haatti ayllandaya dissaqo

hayssan nusi be7ishe keehi lo7iza nam7u baggaara karetta maayuwa issi merara dizanne issi mala maayiza salppenkko yafara naagiza asi beettes;iza sinttanka ogeenne des.

Hayssa nuuni beeshe wekko xeelesheduussi heessu asati bettosuna issinda giddo mobala woyqqada kushin saate moottada zo7o huphe duge yetti zaari biyan issi kare biitta asi ekidi haasayishenne yilloti shedettes.

hayssa nenni beeshe weykko xeelishe diiza nam7o addetinne heedzdzi inmoti isso issara haasayshinne izikka diido sufoy ayssi giiti gida dumma dumma ku7a asamedusi immiza sohokko

hayssa nusi beettiza misile bolla issi keetta giddo geliza cora asi bettes iza sintanka diza issi macasaya bootta wuykko maata malara diza aba la huupen xaaxusko

hayssan mursi nam7u bandiri beettes isshi bandaray nu miitte weekko toophe bandaranne issi bandaray qass ayssi giiza dirikite bandira izaappe giddon diiza issi indokka haaxillishu dee

Hayssa nuunni beeshe woykko seelishe diza yeesu nayti biittoosana izikka ayse geetettida eqotara ooso doommanas si pooto deemmishemon ha seelidi minchidi disa monti beittoosana

hayssa nuni beeshe woykko xaeleshe ayssi geetettiza ooso keettan coora macine atuoma nayti mumbara karetan uttidi kompiter cadishinne izaafe koyira heedzdzu addedi eqizaybetisikko

Hayssa nuni beeshe wolkko xeelishi diisay aasey diikko sa'abolami dumma dumma puteti doosona iza bollanka is waraqatan ayssi geetetti dinaqas laapunto layta bonchiza diisa ayssi diizoy beettees.

Hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diizay oorazeegekko issi koore biitta macasa milatisayyza qoore baashe haattada haasalayda biicada diizayza beettawas.

Hayssa nune beeshe woykko xeelishe muusi beetiza heessu ibatidossona issappekka nam7a gidhissa aayira dayira saretetishene issoysso hhiisha immishe hayssan leetes.

hayssa nunni me'ishe woikko xeellishe nuuse metizay azigikko issi aysi geetettida asa nayta sobetappe karbita emmanasi maaddiza dijiti hayssan oddo wiikko eriso gattishe deettes

hayssa nonni beeshi nuussi beettiza miside bolla giddoni issi kapoy ha simmidi bhaaqefe puda dentiza izanne izafe bollarakka toophiya giesa sofe hayssa nuussi qonci biletes

Asa menti woykko pooliseti issi heera mooroy dariyo wode issife shiqidi utti tobiyoge woykko haasayu gi beize hayssanikka cora pooliseti udtidi haasayu she woykko tobishe diisay mamsi beettees

hayssan nuni beyeshe nuusi beetizaay azeegekko nam7u makilati issoy isha kaalile oki dishin issi tirafikke issi addessiweykko laagi disaagas waraqata waskotera inmishe detes

hayssa nunne beeshe wonkko xellishedisay aazegikko cora tamara nayti puysho disenne isa gitonka isshi polise maayo maanda polisee ekkisi haasayishi deette

hayssannanne beeshe woykko xelishe nuusi beetizaye manaziiikko urtu ashati eqqiti kushe xaaxaganne nam7u poliseti iza oychidinne izaara haasayish diissa hayssan dees

issi keetta gintoni kare dooya diishe izaafe sintara qass mala diiza cura hombari zo7o merar diisaydees sinta baggara qas foliseti uutizi haasayishe deettes

Issi biiro middoone cora asi ispeshe idi haasay sho wekko tobettishe beettis izikka polise cora gite beettizanne issi addey komputerin isara haasay diise beettis

hayssa moosse meettiza asati issi keetta giddon uttizi haasayi shio beettees istapeka ha sinthara diisa issi adde malasire wottidi dummuza qubagotti haaxayy lishe diisa beettees

hayssan nuussi beeshe nuussi bettiza isshi ahu denbara cora asi woga maayo maay7ida asi manci attumi hemetishenne izafi sintara heedzdzu poolise hemetishe diizay hayssan beettes ko

Issi keetta gidooykko birooni lam'u nayti guera uttida shin iza sintanka nam'u boliseti ha xeelitti booto dendida izikka qoro wottizanne kushin issi addessafi yooti gide.

Haysane mooni meeshe woykko xeelishe diiza isshi betappe oosetidi geegida binta poosettiza saaxine hayssan ditikko izikka maanti hayssan baanassikkaakko manti eessha eessanas maaddesa

hayissa nuni beyshe issi keeta gidoni diza cora asi beettees izafe guyera kare duye diishin gamo wogga qonciza maayo maayiza issi adde qobe wottidi penge achcha fude beettes

hayssan nunni beeyishen weykko xeelife diisay aaze giikko dumma dumma biitta bandiri maaran ekisa shin gizapeka sintara diissa toopphe bandiray kihi lo7es

hayssa nuni beesi wiikko xeellishe muusi beettizaye az wiekko nobite giddon isso issua maaddogi meesetti tabakko hayssanka dam7as beettes issi adde aysi zaytenne shanca immi fidete

toopphe giddo woykko zere giddo dumma dumma goynno maari dees izafe keyssuyi issilaamati goyno goynno hayshani uyo haattanne usha dumma dumma wotidi quma maana saar utti shaashi deet

Harissa nuni beeshe nuussi beettiza issi bitaniya pootoydis isikka kaleta maayo maayni haa dhaylishe dese ha bitane berinu bitiyo kaaletida toopphe kawo hayalise bilaasakko

Keehi lo7iza issi keettane cora asi uttizi geettes issafeka issoe muwite aawa dotera abi aymeda iza sentaliza darabezan jiish keehi lo7isaage qonci beetteskko.

hayssan nuni beyshe woykko seelishe cora asi dees istafekka sintana diisa nam7o asati ishi addinne ishi inda da7os izikka maxaabape nababeshinne isa sintan ciishi dess

Hayssa nuussi beettiza misile bella diizay azi giikko issinaya duuna zo7o mera mayssada mekko teettada manaxire woottada dam7u baggara mudhun beettiza iza hayssan dawus.

Hayssa nunni beeshe woykko xeelishe diizaa meeti issi mala maymaaydi haattan issi besapfe hara bessa biid giisa minotosuna ayssi giikko isikka uttizey haatta bolla masabishe deete.

Issi keettasi naa'u beredees iza minnenka uttiza heeshu asati izapfe giddon diiza issi adde kushe xoqu uutti haasayishinne iza sintan biiri lukenne mobaaledes.

Hayssa nuunni beeshe woykko xeelishe diisa nayti maarara katamanas thaaneen kataguchisi shedetisi isa miye diissa aayokka butta golla gottaza izas immi shodeeta.

hayssan nussi miittiza misiri bolla cora asi soofa bolla uttizanne issi aanya munay xiribotta supe maaya muxe duge yeetdizanne bari kushe so qowota haasayeshi bisay hayssane

Hayssa nuun be'ishe woykko xeelishe nuusi beettiza issi melara issi mala gidida miishe woykko dumma dumma go7a immida makinassi lamba kuntanas go7a immida wode ehido miisha hayssan des.

hayssa nunni beeshe weykko xeelishe nuus beettiza katame isshi keehi aaho katama dibettis iza giddonka dibma dumma magininne qasi asi yaa haande habattishe beettis udumis

hayssa nune be'ishe woykko seelishi dizay azigeekko cura maca asi shaa bollan untizi haasayshe weykko tobishinne ishafekka bagka gitizage asazi woykko wuncati shaarakko

hayssa nuni beeshe weykko xeelishe diiza nayti issi arsa minasida miisha bolla cori ichiday deessikko izafe miyera diiza issi makinan bollara garsara issippe uttiza nayti deessikko.

hayssa nuni beeshi wuykko xeelishe beetiza miishi asa nayti hissi bessappe ara bessa baanassinne miisha efaanas go7ida anagaare geetduyizi hayssa nuussi qoncidi leetisho deetes

Hayssa nuni be'ishe woykko xeelishe diiso isshi toho kowase milatena demba giddun coora nayti dummo dumma maayo maayidi kowas phanqishinne yaaha woxdishe diisesi beettees iza giddonka issi baajjaji dawus.

hayssa nuni beyshi woykko xeelishe dumma dumma sohoppe yida haatti hayssan issipe gaettidi keehe xoputis izappe dendeda gananne zarphe asi hayssan giigiss uttuzoogara asi amatishe des

Haysan diiza misile namu bagga ushaaretiseqa namu maggan diiza bitikka toho kohase ka7itideettes issi baggan maca naytinne issi baggan qass attuma nayti kowase ponqi shoppete

Hayssa nuni beyshe woykko xeeli shenosi bettizasi giya giddo bayzidinne shami diiseza mulates izikka ogi doonan miicido issi dumma dumma go7as woykko sawas go7etuyo kattikka woykko des

hayssani macanne attuma gastanne yelaga nayti ekidi haaththa xillishe deettis isakka didhon biido weykko kihi qofidosay kaysanushi qoncidi beettesqa

Isi ciitta diddon qorqoro keettani ultida asi hayssa miiti hiletis izikka toho koaseekka izabeshinne isayqile maalara iza sintanizaabe hayssa qokina.

hayssa nuunne beeshe weykko xeelishe nuussi betizaya zeeyikko hidzdzu suhun shaahetti uttiza disanka nam7u baggara zu7onne maata mirara diisa makini hayssa diizaybeetes

hayssa nunne geyshi nuussi paydoonke hi cora gidisanne qoodus zawe baynna makini weykko kaamee hayssa caratiri dissikqo iza giddora himitti diidisa asayka hayssanuussi leetis

Ha7i wode ehiddo miishati topphe giddon daro soho beettosuna izikka immio go7aada gatti xeele wode keehi daro go7a immosona hayssa niida miishikka makinas keehi daro go7a immizbeettes

Hayssa nunne beeshe woykko xaelishe nuusi betizaan tamare naytu paydi keehi corakko zikka sintan maxaaba wottidi xaafishinne astamare eskishe dizanayti hayssan paydon coorakko.

Hayssa nunni beeshe woykko xeelishe muuse beetizay azibikko keehi coura ashi haatta duqupfinne ishishe gotanayti kushe soqu ootti deelidieykko hayta hachcha tara maageddizaytie.

Hayssa muussi beettisay aasey giikko dumma tumma cimuqi keetappe yiidannayti hayssan utti daagiti beettosona iza giddonka issi asi eqqidi izaara haasayishe deettees

ha7i wode sabarkom geetettidanne itiyo kele geetettida nam7u simeti biitta moykko tooppe giddon keehippe oletti shofeykko isso issoara eqetishe deettes hayssanni qass itiyo telekom giiza nayti doossana

hayssa nunni biishi wuykko xelishe diisa issi naay kareta worsa maay7idi hatta hayllandera oykkidi issi mita giddon eqqizanne izo sintan qass boota haatti soqappe wodhishe beettes

hayssa nunni beeshe weykko xellishe diizay aase giikko dumma dumma qume woykko kati dissikko iza maanawu giigida asikka saadu oykki dettis hayssan qasseka muuzi kokkayde

Hay sta nuni beyshe worykko xeelishe diiza cora nayti bootta shurabe bollara maayidi garsaraka lu7iza isshisure gidhidi haatta wurikko shafe giddon dizanne kushe dentidi

Haysan nun be'ido misile bolla issi keezi lo'ida sohon yelaga nayt kumidi photo dendishenne Keehi upa'etishe detes, izappe ha bagan dizageti pude lo'eth gupishe detesi.

Hayssa nonne be'eshe wkko xeelishe diizay tani ti shu ta xeeleyo wode xibilta keetta milatis iza sentanka yunifobe mayda naytinne qasseka dumma dumma mokka kowaara diiza mitti hayssanes.

hayssan tani tishota xeeliyo wode beettiza suhoy tana keehi malalesikko tursi medhida marati hayssan keehi shi shafeyweykko haatti xoqafe duge wodhi diiza bootte geettes

hayssan nuni beeshe wiikko seelishe nuusi beettizay azenekko dorseloch giissa ishshe xuufe taapeda bollanne isafe guera meceti bolla diza maayoy cori muusi bettishe hayssan deettes

hayisani keehi lo'iza sohoey nuusi beettees iza giddon uutti muuzenne dumma dumma maango mitikka xoqu giidanne qass qantametti hayssan deessikko

Hayssa nuni beyishe weykko zalli shi diza issi wogga aawukketi izikka qorqoro izasintaani ismala shura be mayida nayti eqizanne keeththafe guyerakka miti liyes.

hayssani nuusi beettise azilikko issi sohoone malamita tamautidi bashe woottidinne dummanumma quma hayssan shaa ishe diizay niuusse goncidi bettishe deene

Hayssa nikka issi maala oy gidi dumma dumma maayo keehilo isaga maayidanne isa giddo nam7u nayti duri didissanne harati gass pooto dentishe diittis hayssa muursi beettizay.

Hayssa nunni be'she woykko xeelishe diiza nayti matowuqe kessana gizi izikko iza giddon si atte maashinne utidi iza sontha xafidinne dumma damba soho xeeli diiza dayki hayssan duussa

Digitar matawuqi asa naytusi ubbasikka koshshees macawu attuma guuttawu gitawu qasseka cimmizanne yalaga naytusikka koshshees iza miyen diiza issi inda haytta momale wonta borsa oykki zaada dawus

Hayssan issi timirta keetta nayti yiidi diigitale matawuqe kessana giizi isshi indiyaachan ottizanne ishi naya ayfen kamira wottada pooto dendashe woykko ashara immashe disaybete.

Hayssane cora asi eqqididettes nam'u aawati ha xeelidi dissa gappe issoy qobe wottisekka hanam atikka keehi orde ekkidi qassekka keehi cimeda asakko.

Tammanne hospoo laytappe bolla gidida mayti dooro duuhana dandayisikko daatamanne hissine laytappe bolla gido doassekka doorettana dandayisikko hayssa nam7uasati dooro doorisanas kalde imishedisepbetis

Hayshanne issi qor'oroke taani cora asi maarara uttidi xaafish diizaageti beettosuna iza giddonka issi adde qobe wottizi giddon eqqizaage ha xeeleshe diizay muysi beettees.

Hayssa munni beeshe wikko xeellishe nam'u nayti sinta baggara urtisi komputeri buchishinne izaafe sintala qass tamar nayti issi merara diisa minoformaaydi eqqisi xeellishe diisan qoncies.

yelaga nayti daro wode bolla minteto oottishe deettes hayssanikka daro nayti bolla baggara maaydo maay7o qaari olidi hayssan bolla minteti didizi wuykko isporto oottishe dee

Momite weykko yelaga athtuma nayti toho kowaasse keehi idosoossona hayssanikka issi aaho miidan toho kowasse ka7ida nayti uyda gididi deelishe woykko sa7a naautishi deete

Hayssa nuni besho wofikko xeellishe diiza attuma naythu issife shiiqate tayi deesse izikka maayido maaywoykko malayi issi mera diishe izi issife shiiqidi ufaytishe weykko guppishe diiza qoodhise.

hayssan tani beyishin woykko xelishe beettida toha kuwasiya heedzzo nayti kaassanchati denbana woxishe woykko hemetishe dettis zafeka issi nay keehi kare tammardeesko

Hayssa nuni beeshe walko xeelishe nu siy beettiza misile bolla ishi ahu denban too kowaase ka7i diiza naytinne sinta baggara qasse heedzdzu nayti waase ponqono mixishe deettes

toho kowaasse kushe kowaase qasseka iseeshi wotta woddi yogeekka isporte hookko bolla mentotokko hayssan cor nayti bolla menteti dediliza nayti beettees

hayssa nuni beeshe woykku xalleshe diise azuzudikku toko kowase ka ida nayti hayssan maarara asa saruti dinni hamatishe diize beettis istafekka issi giddo diisa adde camma kushen oyqqisikko

Ha7i merowan dichi i diza nayti fiihi wordi beesikko dizappi dendesaabani bolla udedomykko isporto oothteti miida payeteda bolay udese hayssyanikka malaya mayda coura maqanne attoma nayti boxishe deettes

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diisay oodense gikko toho kowaase kaasanchakko issi addihe koaase kaasanchan dhoolidi issie aho denbana gulbatiti mammu kushuf dhoqoti galagshideete

hayssani issi keehi ahuden ban tookoass ka7enayti beetes izaafika issi adde sidada odid gida kaassinchay nuuni phelishe keehi ordinne minoassa

Hayssa nuussi beettiza misile bolla na'u toho koase kaasanchati ekizaagiti beettosuna shikka bollar maljo firaabe dumma mera gegush qondi ishshi malakko.

Ishi keehi aaho denban toho kowasse ka7iya nayti beettees izikka nam7anchitan gidizi koade phonqishinne qasseka cora asi muushun utti xeelishe diisay hayssa beettees

Issi aho toho kowasse denban xornayti ka ishe diittes izikka koaaze ponqanasi issu sara woddishenne issi addey sa7an ichizay hayssanusi qoncili betishe diites.

hayssa nuni beeshebeekko xeelishe diizay azigeekko kushe kuaasse ka7iti diisa meti issoyssara ka7ishenne guppishe diizay nuussi qoncidi beettes ha kasancha zikka kiiyadussakko

Hayssa nuunne beeshe woykko seegishe ze7o wandaya may7da too kowhashe citi ka7i makkidi hayssa neqqidi pooto dendishenne nam7unayti izabersan dumma maayo maydis hayssan doosona.

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diisay aasi diikko keehi cora asi issi mita giddon uttizanne iza fisintaara nam7u foliseti nayta naagi didii saageti betessikko

hayssa nuni beyishe woykko xeelishe yuusi beetizay aazi giikko curanqomonne kitanne guutta gidisa mumoobaale giddon issora dawalettana go7a immiza minsh qonci di beettees

hayssa nunne beeshe woykko xeelishe dusse beettiza as zeegeekko issi zo7o makinesi goobi beettis isa goobo bollaka issi goobi eqqizaage hayssa beetisikko

Hayssan nuni be'ishshen woykko xeelishshen nussi beetizay aze giikko issi oggen woykko issi keeththa giddon de'iza miishshi hayssan ingilizatora xaafeti utis may orgganayzidi hee giisay dees

Hayssa nuni beeshi woykko xeelishe diisa miish ha7i bode ehido asa nayti quma woykko ka ta kadara go7ettizo miish maabaraten oottizakko izikka daro go7a7i mishe beete.

Hayssanane beishe woykko xeelishe ize izigikko asa nayti kushen wootiyo saatekka iza meerekka karetta gizidi hawissan saatekka usupunappe woykko tammane naa7appe tammane laapuna dhisko

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe geettiza issi yusi asanetusi daro go7a immisakko gidabaggay xeeli sheni salu muranne kareda gizi sintiqasikka birata gidiso maqasi deessikko

Hayssa nunne beeshe woykko xelishe beettiza issi maashin yookko miishay wode ehido maashidekko izikka maabiraten oottees mitta qanxanas woykko birata qanxalas maaddiji diizay.

hayssa nunni wuyishi woykko dheelishe beettiza miishi asa naytusi daro go7a immees izikka keehi oorata gididi dumma dumma miraradiiza maxaafi woykko mastoshi hayssa deessikko

Tamara nayti dumma dumma timirsa ketan tamaridi xaafanas mo'eki omish hayssanuusi salo menara diiza paydonka heezi hayssanusi qoncibettizakko.

hayssa nuunni beyeshe weykko xeelishe muussi beetiza weykko qoncida misile aasegikko isiti lo7isa so7onne karetardiza makiniya hayssa muussi beettishe duettes

hayssa ninni geeshimekko xeelishe duussi dubdadummo mera diiza geessikka issi keena gidizo akafi disikko izikka karetti salo gare zo7ode maatana

hayssa nunni beeshe woykko xeelishe nuussi geettizayy aasa nuusi yooti diikko digital matawuqe dumma dumma miisha mooni utigo etti hidi diizo ogenqissippe gattize giiddi ugote gattishe dee

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe nu si beetizay azegikko cora yalaga nayti issi pewotizi toppishe issi adde ashasi sindaro giza gidis qofa imidi diisay hagissan beee

hayssan muussi beettiza phichashu dumma dumma merara diiza moobaale geettes izikka ha7i wode yelaga nayti keehi dosiddsso aypoon geetettiza mobaale hayssan desko

Hayssa nuni biishe weykko xeelishe nu si misile bolla beetise azi yigikko kareta merara diiza hayta woti u mishekko izikka dumma dummayeta nuni siyanassinne nu hayta qooppe naagisa miishakko.

hayssa nuni beeshe hozikko seelishe diiza miishe hasanedzussi daro go7a illanne wode ehido miishakka hizikka dumma dumma maaburata wolqan oottiyanne birata qalqadass maaddisa miishakka

Hayssanne dumma dumma ogeppe niydi biiza makine issi bessa gakkidi maara woykko yafada woyqqidi diisa makinay hayssan coori beettes isafe miyeerakka miti deessikko.

daro wode giya zal7iya asi mehe shammizi makina bolla keessi efi shedettis hayssani nam7u bereti muykko nam7u miizati diishinne izikka makina bolla kikegi waayssi shedetti

Hayssan tani biyashe woykko xeela shidisoy aaziikko biitta goydi deeda issi makininne qasse haatta caaniya issi makina bolla dam7u bootta wagga issimish dishede.

Hayssa nuni beesho hoykko xeelishe nuussi beetizay aasidiikko issi keetta sintane nam7o motoretinne issi baajaadi eqqizanne iza sintanka nam7u layti hokki dibdetis.

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diiza issi keettayta hawon beettis izikka maata keettako gashsa baggara curo diizanne bollara maatan kametti uttiza keettakko efishe diiza issi oge keehi lo7idi beettis

Hayssa nuni beeshe hoykko seelishe nuusi beettiza nam7o makini diis izafeka miyiira ogo bolla diissa makini shikontalle payzoon coro gidissa caalliti biidi dishe deettes.

hayssa nuni beyishe woykko xeelishe diisay aasi giikko issi saykiriya saadoos issi saykilaqasi bolla misile bolla bettizaara nuuss hayssani issi keetta fengen diizaara qoncada beettawus

Hayssa nuni geeshe weykko edishe mussi miittizay azigikko issi makini oyera biishinne iza bollaas xaabittida qasse wo sergiza suufi isafe guyera qasse zo7o merikka diishe deettisa

Hayssanin beyshin weykko lalqifhiya dhiisay hafimikko issi tamaydana himuhor dubawi tabaarisu biishindi issi adde bosere guccishi diizay hayssan qunxu detiis.

hayssa nunni beeshe woykko xeellishe diiza issi bessane nam7u addeti ekkizanne ha xeellishe deettes izikka woga camma wottidi qobe wottizanne ha hemetishe diiza issobeettes

Hayssa nuni beyshe woykko xeelishe diiza makiniya nuusi oora tokko izakka keehi qantanne cora asi iizan baana dandayennakko iza minyen ekida issi adde izo malatishe deette.

hayssan taane beeshe woykko xeellash dizui azishikikko ishi buron keedheti di diiga booqekeetinne iza sintanko qass cura yelaga naytinne makin qashsheka bajase deessa

hayssa nuuni beyishe woykko xeellishe diisa asati bollara issi mala yuuniforme maaydi asseka siyiso sure ajjati giditenne issi inda giddon diizaara mule issi mala maayada dawusqo

Hyssaa nuuni beyshe wokko xeelishe nuussi beettiza azigikko ishi keehi xoqu giida kiitti woykko boo7e keetinne iza sintanka oddu guutta woykko so makini bettif yedette.

hayssa nunni beeshe woykko xeeleshe maarara diisa keetti poophe keettakko isa giddunka garsa baggara maabrafe poo7ishe deettis hayssika numitte giddobettida zaal7es go7a inmiza sookko

hayssa nunni beesha woykko xeellishe nuussi beettiza pooqi keehi cora asi daanass go7a uhidaso uqa izikka uu dammu kushe koyroti meisha immikko daanas go7izakko

Hayssa nosi meetiza keetti nuuni zaelishe keehilo isikka izikka issi soohon heessa heessa gidizi diisanne isa faguyera asi maati molko keehilo izanetti deessikko.

hayssa nuuni beeshe woykko xeelishe muusi beettispe asi giikko issi keehi lo7iza keetta kiddoni woykko keettapfe garsara cora yelaga nayti maci attun ha xeelishe deette

hayssa nuni beyshe woykko xeelishe nuusi beettiza booto bolla diiza hicora asi maci attumi qashsheka dumma dumma merar diiza maay7o maydi ha xeelishe diiza beettes

Issi kiittabiddoni salo meraranne dumma dumma merara giiza issi wolko konsho dere asa wuga qoncisa maay'o maay7ida addidi hayssan utte zaageti sinto xeelishenne diizay qoncisees.

Asi keetta giddoni asi guttinne qasse oydeera komputera ideese izikka bari komputeri bochchishenne ishshi sinta diisa asha xeeli dudisa asi hayssan nusi deesse.

hayssa nuni beyishe wakko xeelishe nuusi beettiza ishi asi deese isha ati murta keetta giddon tipurta keetta ashida asha gizize bollara koote maay kushen xaasidi eqqizaako

Hayssan beettiza keetti buron keeteti diiza boophekeeta iza miyenka issi adde keeti didisanne haatta ushshanass miyan moottizanne izapfe sintara diisa mitti hayssa nuush beettisa

Beni wode tamare nayti tammane naa anta gakkidi waraqatan paatana pattanetes ha'i ode qasse olayze geetettiza dumma dumma ogen nayti paaxe ekkishe diisay haysanka qonce.

hayssani isi oytu asi eqqis ha xeellishe deettes isa giddonka issi inda oos izakka kushen moobade oyqqada haa xeellishenne haasayeti diisaaga esqishe deettes

hayssan nunne xelishe woykko beishe diiza isihi xuufe de7es izikka woolayiita soddo diida yunburiste giddon tamari naytu issiphetetha qoncisida hayssan deeda mishile nuus yootes

tamare nayti wode naagidi cimetha keetta biidi tamarish hi deettes izakka sintan tamarshi diiza ishi addey bootta gawaane maaydi bukkareta shallidan xaafi diisaaka hayssa nussi beettes

hayssa nuni be ishi wykko xeelishe diiza issi adde izappe guyera bootta shaleeli beettes izikka tani coogada qoppay da7a xeelliyo wode astamare tamaranayta tamarsishe diiza malates

Tamari nanki namaganashinne xandanashi baandiya isshi geti hidees hayzaanikka dumma dumma komputere baara agizanne hayzaanika poo'ibenda kokko maabrate bayndasa moolates.

Hayssa no beyshi woykko xillishi nuussi beetizay as yigiikko issi qorqoro keetta giddon tamar nayti uttimi kushin issi edhi amiisha woykko bo'oy miza miishooy qixo qugi gidishe.

Hayssa nussi dumma dumma qommo miishati ishi aaho katama giddo betesikko izikka sintara haaytida zi'o sinoy issi gulta so makinne pooqe keetti beettees

Hayssa nuni beeshe worko zeelishe nusi beettiza ishi aaho oge dis izikka makini isora baanassinne ishora gakkanaass ko7a immiza oge haw oge.

isse kehinne dicci beenda katama gedon ishi bagkan issi pooke beettiis izafeka giddora oge biron oosetti shidizanne qasse ooseti burisa issi ogedeess izaar afe mitti shidiites

hayssa nuni be'eshe woykko xeelishe muse beettizay aazegikko oge gidisidi diiza issi makini oge goyshinne iza sintan eqqiza issi adde qobe wottizi ha xeellishe deettes

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diizay azaz giikko issi bica makeni hayssa deesikko izikka biitta guyishinne biitta xuqappe duge siqo goydi woykko duge woti diizay izi

Issi issito ogi makine eesson baanasi giigenna iddiges hayssan diiza makine keehi beli geegissidi asassenne ogen qas kahames lo.ete geegisidi diisaykko goonto.

daro wode ogiya woykko makina laggiya asati cora asa paqadogappe woykko higge gizogappe aatti caanosona haysanikka issi tirafikka eqqada issi naa oychishe dettes

Hayssan issi keehi lo7iza woykko belettininne mil7eti giigiza kameera issi makinay asa caani ekkidi mishenne izapfe guyera keehi ha hosani issi bajaje beettees.

hayssa nuuni beeshe oykko xeelishe giiza asi buron keexetti biida keetta giddora hemettishenne keetta giddo dhommosishe deettes izaafekka nam7a gidizageti qooren pooxa yeggishe deettes

asa naasi haattay kehi kusheba ulanas ka takaqanassinne dumma dumma ooso oottanasi go7es hawyssandikka dumma maladiiza maan7o oyko woga maan7o mayda asi haattaw kushe meeceti shedeetes

Haysssan nuuni be'ishe woykko ezgishe diza issi adde ha sohohuwan beeteesi. izika kushe dhoqu ootidi utidosuwappe eqqidi wombaray sinthan dishinnne izan sinthan diza wombaran kompitire deesikko.

hayssa nuni beshe wiekko xeelishe nuusi beettiza issi keettay biron keexettishe deesi iza giddorakka cora asi hammatishenne iza dumoosishe diisa asi hayssa nuusi beettisikko.

hayssa nunni beeshe woykko xeelishe diissay asa naadusi keehi koshshida yookko izikka albamicen beettida haattaku izo bollaka hayrandera haatti wiish hayssa boosuko

hayssani issi keetta giddon corasi deessikka izikka issi maashini mooreti zaaga issi adde giigissi shidettes izaafe guyera diisaykka haattas maadde hoykko gokiya tuubo minatis

hayssan nuossi beettiza mishiley azuegikko mushoon cora orqorokkeetinne iza giddonka qasshe mitti woykko zaafe gizenne nam7on sala mera diisa makinati hayssan eqqisi bintos

Hayssa nuni beyishe woykko xeelishe diizaa dumma dumma ooso woykko kawo keta oosanchati woge bollara hemetishe deettes izikka sintawo simmidi awa beidi diizaakkonne taas eretenna